Separating eh tomatoes from each other na one kind thing wey be sey if we no do, e go just be as if we don waste our things wey we don collect from the farm. If you harvest your tomato from farm you go from that place, you go dey observe, you go dey observe. If not you go just see sey most of your tomatoes dem don break break, dem don turn water water, and some of them don scratch scratch so if you come reach home, or even from the farm sef, you fit do that one from the farm, you go dey separate dem, di ones wey dey fresh, di ones wey dey fresh Wella, you go dey pick dem put for one place Di ones wey be sey dem don scratch, you go pick those ones also, put dem for one place And e get some also, dem never even scratch but dem don break small, you go put dem for one side, why you dey do these ones be sey these ones, if you put them together, flies, all these small small flies wey dey parasite tomato, dem go come dey enter am As den dey enter am, even the fresh ones wey be sey nothing happen to dem, dem go start to dey bite bite those ones, and as dem dey bite those ones also, dem go start to dey comot small small water water, and if dem start to dey comot small small water water, you go see sey that one too, dem don spoil be that. Dem never spoil completely o, but something don affect am. If you reach market like this, dem fit talk sey ah, this your tomato eh, e no dey okay o, some of them dem no go like to buy because you go need to preserve them if you no preserve them, na problem o because eh people no go buy, dem go talk sey dem no fit preserve this one as these ones don spoil, you go see sey the thing go come dey drop your market price, so that is why you go need to sit down well, separate eh the ones wey be sey dem don dey like water water, put dem for one place, pick the ones wey be like sey dem don break, put them for one place, pick the ones wey be sey dem dey okay, the ones wey dey fresh, put dem for one place And as you dey separate them, you go dey observe, e get some wey be sey dem never ripe Wella, but dem don dey close to this very reddish riping, you go select those ones also, put them for one place Those ones, you fit preserve them for long, so the separation na one kind thing wey be sey if you no do, you no go fit preserve your tomatoes and e no go give you better money for the mark

Soup stew ingredient na di kind of stew wey be sey most of African countries dem dey like [urn] use chop their food or use chop anything like rice or beans. Den before you go think of preparing dis stew soup stew ingredient you for first of all make sure sey you arrange something for ground before you go start to dey prepare am and one of doz things an im be protein and di second one na im be aromantic, di third one na im be di vegetables dem di forth one na im be di liquids, di fifth one na im be di seasoning den di number six one na im be di thickener di one wen be sey e go make di di stew thick. Dem di first one wey I call na im be protein sources, places wey be sey di things wey be sey you go give you di protein things like meat, beef, chicken, like all dis pork meat, fish, turkey or like all dis scallops or beans so all doz things na im be protein so you go arrange dem because as you dey chop you go ike to get protein to make di food balance. Den di one di second one wey I call na im be di aromantic, di aromantic, na im be di thing wey dey make di stew sweet things like garlic, things like onions, things like ginger all doz things e go make di stew dey scent well even person wey no even [urn] dey for di pace wey you dey cook e go dey feel di scent and e go dey give you dat kind of sweetness for di stew wen you dey prepare. Dem di third thing wey I mention na im be di vegetables like all dis [urn] root vegetables, all dis carrot, potatoes, all dis [urn] tomatoes or ven frozen corn sef, dem dey use am do di stew. Den di liquid na im be di thing wey be sey you go use take cook doz protein and di aromantic and vegetables, wen I don call, some people dey use [urn] normal water take cook am, and some people dey use stock water, take cook am and di stock water na im be di water wey you use take parboil either di chicken or beef or any kind of vegetable stock. So you dem dey use dat one take boil am or normal water and e get people wey be sey dem dey use coconut mix so you fit use coconut mix take prepare di stew, den di seasoning you fit you fit add di seasoning so dat di thing go come get flavor, like salt like pepper, like [urn] curry and thyme or even chili powder sef you fit add all doz ones to give di thing flavor. Den di thickener you fit fit put flour make di thing take gum you fit fit put flour make e no dey water water make di thing dey gum.

Tuber na one na something ey be sey e dey grow for underground and dem get tuber dem get something wey be sey you fit call tuber again wey be sey dem dey grow for up, like if you take [urn] you you look example of potato tuber now, di thing na for ground di thing dey grow and e get di one wey be sey e dey also komot for up, and dat one wey dey komot for up e get front and e get back, di thing dey get eyes, dat is why di time wey be sey you wan plant potato you suppose di tuber wey you wey you use take plant go take [urn] di di di food you go use di eyes, you go use di eyes take plant go up as you dey plant am and di potato tubers get characteristics dem get di one wey be sey na na for ground di thing dey, a l l doz one wey be sey we dey chop wey do thing swell up, den dem get another one wey be sey na stew, dat di leave wey dey outside as dem dey plant di one wen dey outside, dat one also na tubers dem be. Den swelling shape di one wen come be sey di thing swell up dat one get [urn] dat is na swelling shape of potato also den starchy composition di thing get [urn] starch di thing very able for us to chop. Den di types of potato tubers wey be sey we get, one of di potato tubers na rosette tubers dat one get starch wella and di thing come dey like brown skin potatoes, so dem dey use, na dat one dem dey use take do baking, and dat one dey sweet for frying den e get white potatoes dat one nor dey, nor too get starch dem use dat one take do all this salad, some people dey boil am na dat one dey sweet for boiling also. Den dem get [urn] red potato dis red potato dem use am take do roast like as dem harvest am as dem harvest di tuber dem fit use fire take roast di thing come chop and dis thing, di production of dis potatoes, di and di harvesting of dis potato tubers an something wey be sey e get step, one of di thing, you go first plan am, plant am as you plant di thing, you go come allow di thing to grow as e dey grow you go dey observe am so dat pest no go disturb am also, den you go come allow di thing make di thing come mature den after di thing don mature, you go come harvest di thing.

As your meal dey cook, you dey wait for di meal make di thing dey cook na one thing wey be sey you go need patient to do you go need patient to allow di food to cook, because dem get some things wey be sey you go dey expect as you dey wait make di food dey cook and as you dey wait make make e cook di thing get key element. One of di element na im be anticipation you go dey wait for di meal make e cook and as you dey wait for di thing, you put flavors you dey taste am, you dey receive di aromas. Den number two key element na im be expectation e get some things wey be sey you dey expect, may be you dey expect make di food cook for two minutes for for some time you go come dey you go dey wait and another thing another element wey you go first consider na im be patience, you go get patience make e no be sey di meal never cook because of your, because you lack patience you come remove di thing, you sef something wey you dey expect you nor get dat thing because you nor get patience take allow dat thing take cook well and den di last element wen you go first put for mind na im be at ten tion you go give di meal at ten tion, you go dey observe a dey check di thing wey dey heat di food for you, maybe if you dey use coal pot like charcoal you go make sure sey you dey observe di charcoal dey chop well, you dey use kerosene cooker, you dey use fire wood you dey give di thing at ten tion. Den di types of waiting for for di meal one of di type na im be active waiting as you dey wait for di meal, make di meal cook you fit go dey arrange di plate wey you go serve di meal, you fit go dey arrange di table, or you fit even go dey talk to di people wey dey around dat place, as you dey wait make di meal cook. Den di second type na im be passive na im be passive waiting as you dey wait for di food, you no dey do anything, no allow anything take take your your your mind from di food di meal wey you dey prepare maybe because of di kind of hungry wey be sey you dey feel dat time or, or something wey be sey you dey expect maybe meal wey you dey cook, give you give you, at di end wen you don cook am finish, den another thing na im be as you dey cook di thing hunger dey wire you, and maybe you dey look time maybe you don fix another thing wey you go do after di food don cook, den dis [urn] waiting for di food, di thing get emotional aspect because dis thing as you dey cook am, e dey wait make di thing finish so dat you go enjoy di food, or maybe di hunger dey wire you or you take [urn] you dey get frustration, den another thing na im be sey as di food don cook finish, you as di emotion wen you go get you e go affect di food, you go dey time di food because if you cook something and di thing nor d o well, you your mind no go settle and you no go dey happy.

As you dey use firewood take cook for food, so you go need to wait for your food to cook because if you leave firewood take waka komot you no go get [urn] you no go expect something wey be sey you dey expect. Maybe you don ready put sometimes wey be sey na dat time you go wait for di food make di food cook finish, you no stay by di side of di food wey you dey cook, and as you dey wait, you go dey do oda works too and dis waiting di thing get oda elements, you go dey do you go dey expect you go dey anticipate like all dis flavor di aromas wey go dey komot as you dey wait for di food, den with di expectation waiting you dey expect after di food on cook finish, and as you dey wait for dis fire wood to cook food for you to cook meal for you, you go get patience if you no get patient, if you no get patient di thing no go cook for you well, you go give di thing time make di thing cook, you dey dey put di firewood as di thing dey chop dey komot out, you go dey push am for inside dey make sure sey di fire dey on di wood, and as you dey, you dey work on di fire you go also give di food at ten tion because of you no give am at ten tion maybe as you dey put di fire, di fire come too much you come burn di pot, or maybe as you dey put di fire, di fire no dey okay, di water wey dey inside di pot o di meal wey dey cook no come cook well or di thing no come cook on time. So dat is why you go need, di thing need at ten tion and di types of waiting, one of di types of wai ting na im be active waiting, as you dey cook dis food you fit dey arrange di tables wen you wey you go serve dis food or you fit go dey wash di plate, or if person dey around there you fit go dey arrange di s fire wood or dey talk to d person also den di second types of waiting na im be pass ive waiting, maybe as you dey prepare dis food as you dey wait for dis food, hunger dey wire you or you don ready schedule yourself to go for another meeting wey you to go to another place so dis one e no go allow you to do any oda thing e go just focus on di meal wen you dey prepare so as di thing finish you go go to di place wen you don already put mind to go.

Ehn di plant wey pesin dey plant for house wey, wey e go tek dey water am dey get some kind of key considerations wey be sey we go dey put am in mind before we start dey do d water di watering, number one na di quality of di water. You go mek sure sey di water dey clean and di water dey fresh so dat um di plant wen be sey you plant for house go dey grow healthy and e go dey grow ok and so dat um de no go get dis um small small diseases. Number two key consideration na di water temperature. You go chek di water mek e no too hot, and mek e no too cold because if di water too hot, di thing o kon dey shot di root wen dey fr inside and from there di thing o kon dey affect di plant. And if di water too cold, e fit affect di root also and even di bodi of di plant. So number three key consideration wey you go consider na in be we go dey di watering frequency, we go dey calculate di way we dey wat ram if you don water am in di morning, you go wait till afternoon or evening time den about four thing wey you go dey consider in be soil moisture show you go dey check am if di water wen you water in di morning still dey and no need for you to put water and anoda time you go have to water do st di water wey you dey put for di thing e no go too much. Den number five key consideration na in be di sense of di plant and di type of di plant. E get some plant wey be sey e ned to e need water always and e get some wey be sey een if na one time na in you put am one way, na till next day you o kon put am water. And e get some plant wey be sey as den dey small, dey no dey too like water but some as de don grow finish, de no go too like water like dat so you go dey check di type and di size. So number six thing wey you go consider na in be di climate and humidity. You go check di time wey you dey is it time wey be sey rain dey fall, or time wey be sey su too dey commot you go check all those ones before you start to dey do di watering. And den e get some techniques wen you go dey do as you won water those um green house plant. One of those things na in be sey you go dey check eh you go use um either top watering, or buttom watering or day prediction.

Most of the thing weh we de use Cassava de do after harvesting it from farm na women de do the work much, most of it like 70 percent of it na woman de do am because na woman de use all this thing take run fufu, garri and other things, na them de do the marketing wella and before the processing take place e get some quick roles weh be say the woman de do before them go come finish the processing. One of the role them de do na after harvesting they go come separate the ones weh good from the cassava weh no good. Another thing them de do na to peel the thing and also grind the thing. Them go peel and after peeling, them go wash am then they go come take am to where they go grind am. Before them take am to where they go grind am, they go first ferment am. The fermentation na one process weh be say them go comot the sweetness weh dey inside the potatoes and the thing go come get one taste like say na flavor for the thing. The number four thing weh them dey do be say them go mill am as in come grind the thing so the thing go come turn to one starchy and them go also get animal feed from that role. The number five them de do na to do the marketing and to sell it for customers, and as woman de do all these things them de get challenges also, they get ehmmm small access to use of all these these machines weh them de take do all these work physically and also challenge them because e get some work weh be say they go need to do but the same time they go need to do house work and also take care of their children. Then number three na him be limited market, them no to get access to market because some of them their culture dey de put barrier for them not to go to market, and this fufu weh them de use cassava de do na one kind business weh be say e de bring money for market because they fit buy am take keep the thing reach next tomorrow and the production weh them de take dey produce the fufu no de hard like that. One of the things weh you go do, get the cassava, peel the cassava, you go come grind am, after you don mill am finish so the thing go come turn am to starchy, you’ll now come and take it to the pot, you’ll boil it, allow the thing to reach some boiling point until the thing don de gum with each other,

Woman wey get pikin wey be sey she dey do agriculture na one thing wey be sey e dey do all this kind intersection of gender either man or woman, family, and also the family The challenges wey be sey women dey face, women wey get children, the challenges wey dem dey face in agriculture, one na time management. Dem nor fit dey manage their time because dem need to take care of their children Imagine sey you carry child go farm, you come dey work and you sey you wan do that work within two hours, your pikin come dey cry, your pikin, you need to give am good, maybe your pikin don shit you need to wash your pikin body, so all these things go affect their time management so dem go need to assign time to all those ones also Or maybe, dem sey tomorrow morning, I wan go to farm maybe by 7am Before you finish your work wey you go do for house, maybe you wake up late, you go see sey e go affect the time wey you go use go farm so di thing don affect the time management so time management is one of the challenge wey dem dey face. So, second thing na limited access to resources Dem no get access to many things wey dem go dey use dey push this farming, like dem no get technology wey dem go dey use to help dem And you go see sey e dey very hard to even manage di things wey dem go dey use for farm because dem still dey take care of their children, Then, the number three na physical demand. The physically demanding of the farm work, women dem struggle to do am because dem dey take care of the children, dem dey take care of the house chores also, Then, another thing na lack of support Dem dey lack support from either their own family, the community, or even the government E dey very hard for them to balance things because dem no get support from all these things or maybe the support wey dem dey get, e no dey reach he kind of support wey dem need to do those things, and this women in agriculture with children, e dey get benefits for dem because dem go get food plenty for house to feed the family or even di community, dem go get food wey den go carry go market to buy other things, den another thing naim be sey e go dey increase the level of employment,

Cooking dried potatoes in Africa na one kind err food weh be say de dried potato de de cook am to so dat ehh de go serve for dem as food As erm de harvest de potato from de farm as de don harvest am from de farm and ermm, maybe, de no want mek de potato spoil, so de go first of all peel it, wash it, and dry it. So d wan weh de don dry de come keep am. So na dat wan de come de cook de chop again. So, one of de tin we de de use de dry potato de do na en be potato stew. In some ermm eastern countries in Africa, dry potato na en de de use de do erm stew. De de put am for water, wet am small, de go wet de potato de go come cook am with ermm with different erm vegetables de come add vegetables. Some of dem de even cook am with beans, some pipo, some of dem go even add ermm meat on top. Dat wan go come serve as stew for any kind of food weh be say u wan chop. Then dem get ermm dis erm kind of food weh dem call mandazi in Kenyan and even Tanzanian. Dry potatoes na en de use de make mandazi. And dis mandazi e de like doughnut So the tin weh de go do, de go wet dis potatos. If de wet am, de go come marsh dem, come do as if dem grind dem de come add the flour, if de add d flour, de go corn fry am. Before you fry am, u go cut am according to de size weh be say you want. So dat kind of doughnut na en de de call mandazi in Kenya and Tanzania. So dat wan too, na dry potatoes de de cook come get ermm dat wan. Dem de come get ermm, potato fufu. De de use dry potato de do potato fufu potato fufu and dis wan, most Central African countries de de do am, so de dried potato, de de… de go come use am de do dis ermm traditional dishes like if de have ermm all dis traditional festivals, de de use am de do as dia cultural food. So how de go tek do am? De go first of all boil and pound de potato as d tin don turn to like starchy, de go come add vegetables. As de don boil am as de don pound am, de tin go come de thick, e go come join. So as de tin go come join finish, u go come serve am as food

Feeding of erm catfish na ermm de process weh be say you go de feed your fish so dat erm de go grow, go come get erm life and de go de healthy. So dis fish wen you de feed no be say na one kind tin weh be say u go come de take say de no need it. They need it because dat wan na en Serve as de nutrition for dem. U go give dem de protein, u go give dem de de energy. E go and dis tin go serve de as vitamin for dem. And de get different types of ermm feed weh de de give errrr catfish. De get de ones weh de de call ermm, commercial ellets na those ones de sell it for market. You go to market you jus ask for ermm fish feeding, they will sell it for you. But before you buy any feed, you will tell them the size of your fish, are they big are they still small, or dem de middle so you go first of all confirm those ones because that food de very okay since de don already mix erm different nutrient for the feed. Then number two type of feed na life or frozen food. The catfish de chop all these erm worm like all this blood worm, de de chop fish meat, like All this fish, cut the meat into different size. Make sure say de fish weh u wan give am no be rot ten one or one weh don die o live fish na e u go cut come give dem. Dem like all erm frozen food. Food weh be say e de cold no be hot one, give dem de cold food, drop it for dem. U go see say each one of dem go com de bit de food de chop. And before you give erm dis cat fish food, you go come consider the amount of feeding weh u go give dem. No be say u go just wake up pour de whole tin inside water give dem, u go de spray de food small small for dem. As you de give dem de food with that your hand small small u go see say all of dem go come de chop as de de chop, de ones weh belle full go move away. As u see say de no too de come to de feed again, u go de stop to de feed dem, u go wait for anoda time because if you over feed dem, that wan go affect dia health. You go see say some of dem go de tired inside water de fit de die and if you too much feed dem, de feeding weh u put for de water, de no go chop am finish and that feeding go come de affect de water And if de tin affect de water, you go need to de change de water regularly so that is why you go need to de control the amount of de feeding weh U de give dem.

planting of potatoes. Before you start planting potatoes, you go first of all get the right potato weh be say u need to plant. If you want to use the potato stem dat is de leaf, where you cut from potato you go chose d right one weh you need. Dem before you choose dat wan, you gats check the health of it, because if you no check the health of that potato, some of dem de really weak, some of dem don dry, some of them no get that nutrients to even reproduce. So doing that one, you go check the health of it den d third one na to prepare a place weh be say you go put this potato. And anoda tin weh potato need na en be na en be Na en be sunny place. No be all this shade, de need open space weh sunlight go hit dem. And de process weh involve na en be first of all, you make sure say you cover d land upside down, you make the ridges, the leaves weh u collect from de farm, you go come cut am onto Pieces. You check de front front part of the steam of the potato and the back one So you go come out the front one for up, then you’ll now round it, then break de land weh u don prepare for plantation You go come break de place, put dis eh leave weh be sey e don round, then you go come cover d place. Make sure say d place weh u round, no put am inside inside de soil. Just break d top small, den open the place, put it there and cover it and make sure de tip or d head, dat place weh be say something de commot small, make sure e de outside so as de tin de grow, dat wan go come dey comot leaf begin de comot leaf And make sure say d leaf you wan cut, makes sure say e long so dat d wan you round de joint, de joint wan de de place. De joint wan de for de stem Na en go de commot de root and na de root na e de change to potatoes. So you go make sure say those joints de inside de ridges weh you break come put am inside. And uhmm anoda tin weh u go need to de do for dis potatoes na en be say irrigation. It’s either, if rain no de you go need to water d tin to allow de tin to grow Also, you go de control de pest. U go de Monitor de pest and diseases, u go de check am always to see if d tin need fertilizer or if e need pesticide

potatoes um harvesting na the process wen involve um harvesting the potato wen our farm produce either after harvesting we will take it to the market or we go take am to the place wey dey go process am or we go take am to the customers or the consumers wey we get so this ehh harvesting de the ting get eh two types the first type na him be manual harvesting this manual harvestin na the process wey be sey na we go do am by ourself um we go first of all remove the top the the potatoes leaf wer de ontop we go remove those um leaf if you remove them then we go come dig the place after we dig the place we go now remove the potatoes um from the soil after removing it we will now pick it pack it put it for one side before we will now come and do the sorting then after we do that one finish that is wen we will now come and do the sorting then number two type of harvesting it na him be mechanise um harvesting that one the process na machine na him be process in the machanise farming involve na machine wey dey dey use do the all the harvesting then before we decide to even do the harvesting e get some um factors wey we go consider one of the factor na him be sey we go check ehh whether the potato don mature or e never mature then we wiil now check whether is it um the right time wey we go do the harvesting because at times all these eh potatoes dey no like um to much um temperature too much sun we go consider the period wen we wan do am that is why we go need calculate the period wey we wan do the plantation so that the time wey we go come harvest am no go involve the time wey be sey rain the fall wella and the sun e go too much so we go need to consider that factor before the harvesting and after we don move um dis potatoes from ground from the soil we go come seperate them we go come put all the big ones for one side then put the small ones for one side also we go come dey check the ones wey be sey dey don start to dey rot ten because as the potatoes no too like ehh sun and temperature you go see sey some of dem go don start to dey rot ten as a result um all dis um worm wey dey enter the thing.